Ekifuregye ky'amaizi gamarofa ekifuregye nkebi nibikira kushangwa omu mwanya eyetauni eyekikire neekira kuba eri emirofa munonga kandi harimu kasasiro emyanya nk'egi neekira kurwaza oburwaire bwesheshe nana obundi ahakuba n'emirofa munonga

Emotoka nungi eriyo neevugirwa omu ruguuto rurungi rwa koraasi, omu maisho harimu ebizimbe biboniire, ebiraingwa hamwe nana ebigufu kandi hariho nana omurongoti enyima y'ebyo bizimbe hariyo akashozi kandi ako akashozi karimu emiti yoona eri omu rangi ya kinyaatsi

Abantu ikumi na bashatu bari omu mwanya gutereire emyanya nka egi nekira kuba eri emyanya y'ekyanda nibakira kuba biine omushana mwingi munonga kandi n'abariisa b'ente bajwaire emyenda ey'obunyakare biine ekwanzi omu maraka hamwe n'omunda abantu nka aba nibakira kuba bari abakaramoja, bamasai nigashi ba naandi nibashangwa omu bicweka by'omuri Africa omuri East Africa.

Amaju mingi gombekirwe omu mwanya gumwe, aga amaju mingi omuri go gashakiize amabaati garikwera, amaju agamwe gahomire kandi agandi gombekise amatafaari, enyima yaga maju hariyo akashozi, akashozi aka karimu emiti nana ebinyaatsi byona biri omu rangi ya kinyaatsi

Ebijuma hamwe n'embogo zirikwiragura. Emboga ezirikwiragura harimu kabegi, sukuma wikyi, n'ebindi kandi ebijuma harimu enanasi, obutunda, ebitonganywa, amapeera, ebyozi wotameroni hamwe n'ebindi nyamwingi.